Piya ɗe ɗo jooɗi, gotel feccitinga ɗiɗi ɓe ɗo rema ɗum to ɓendi ɓe itta, nde den ɓe ɗo nyama be biredi woɓɓe bo ɗo nyama bannin tan ngam ettugo suno ko nyama haara.

Derke’en ɗuɗɓe ɗo mofti ha babal fijerde woɓɓe ɗo wati paɗe but be limse danejum je se fijirde, woɓɓe ɗo wati jompa wari larugo woɗi goɗɗo ɗo dari jogi kekewa mako ha ɓawo maɓɓe, wodi mota wa ɗo dari guda ɗiɗi ɓeɗo fija ɓe ɗo holli seyo maɓɓe.

Jungu gorɗo ɗo jogi paɓawal deftere, ɗo mari nonde danejum be bindi fere-fere, ɗon hoto get ɗo maɓɓiti be leɗɗe fulawa je hedi nder, wai de rich agetin richar, wat is fainashiyal edikashon reli. Robert T Kiyosaki.

Fulawaji irin fere-fere nonde fere-fere, ɗo jerni layi ha les mahol, mahol bulok ngol waɗaka pilesta ha sera man ɗum intalok bo be’itti sera mahol gotel ɗo mari penti nonde fere-fere.

Sukol dreevaji fere-fere guda joi ɗo o ɓili haa kantiiru, ɓe ɗo naftira bee maaajum ngam ɓe firta jamɗeeji jey mari nootin irin ko nanndi reediyo, tiivi bee nanta jamɗeeji ɓanndu moota koo mashin jey junngo waawataa ko firta.

Saare gidan sama ɗiɗi 2, ɓe ɗo maha timminaaka. Ƴommbe jey ɓe faddirta siminti be va’a ɗo fali haa ɓanndu maare, haa les man ɗon kaataakioji feere ɗo waali, be naa`uura ɓe naftirta haa mahugo man.

Ɓingel debbo ɗo joɗi jogi pilet be nanta nondeji fere-fere, ɗon alluwa ha yeso mako ɗo joɗi dow kataku, oɗo jogi bindirgol, oɗo penta alluwa mai ha daande mako ɗon oldiji, oɗo haɓɓi dankawli rufiti gasa ha ɓawo mako oɗo joɗi dow korwal.

Bano remugo je zamanu cude jamdi do wali ha leddi be do naftira be mai gam remtuki, ampani gona ko kuma soppugo ko irtugo leddi.

Dammugal sudu nonde zargina do mabbi be kwaɗo. Mashin do dari ha dubbe leggal ha sera mahol, les mahol man ɗo wadi bana nyami nyami lope.

Yeri bee sargaaji guda tati ɗo ɓili haa katakuwal ɓalewal. Yeriji man ɗo mari nonɗe feere-feere bee kalagaaje ɗo fedi haa ɓanndu may. Rewbe ɗo naftira bee yeri may bee sarga ngam fawnuki voda.

Korowal mangal gotal gal ɗo joɗi ha dou magal, ɗon filo nonde fere fere guda tati, gal ɗo suddi be leddawa amma ledda man seki wakere, don dottiji ha les magal.

Sare mahinga, ɓeɗo mari dammugal nastugo nder cuuɗi mai, gotel ɗon windoji ɗiɗi wodi godɗo ɗo joɗi dou mashin, sera baranda mare pat ɓe wadi ɗum do be tayis, ha lesdi bo ɗon bokoti je penti ɗo joɗi be robaji je.

Tummude ɗo joɗi hado kwali, don horde fefa'nde ɗo mari nonde ɓalejum be bodejum ha ɓandu man, ɗo jodi ha nder tummude man. Ɓe ɗo naftira be horde be tummude ngam harnuki gari, ko lawuki kosam yara.

Dammugal get ɗo dari ha les man wodi lambatu pusinga sukkaka, sera dammugal man ɗo pusi pusi ha dow dammugal get man bo ɓe ɗo penti, ɗo mari bob, ha sera mahol man ɗon roba sigugo ndiyam ɓalejum ɗo ɓili pat ɓe ɗo naftira on ngam ɓe heɓa ndiyam ko ɓe hutinirta.

Ummatore moftorde siyasa ɗum ɗo dari waɗa kampen ɓurna maɓɓe pat ɗo wati kimneje bodeje, woɓɓe fere ɗo wati kare daneje, sedda ɗo va'i dou durom wanna be bayani fiji siyasa.

Debbo mauɗo oɗo fauni dari hasera get boɗewa, oɗo jogi borowa juɗe mako oɗo habɓi agogo, oɗo ɓamti jungo gotel ha kombi hore mako gasa ɗo rufiti ha balbe mako be kare jodɗum o fauni.

Yeri kawaya ɗiɗi, ɓe jawo, ɗo moɓɓi ha ɗow kucin.ɗo ɓili ha ɗow kantiru. Roɓe ɗo naffida be yeri mai ngam faunki. Ɓe jawo ɗo ɓo, ɓe wata ha juɗe maɓɓe.

Korowal katako ɗo joɗi be teburwa katako ɗo dari ha sera korowal man. Ɓeɗo waɗa diresin pila baranda be siminti. Ɓandu mahol man do mari penti danejum. Ɗon siminti rufi-rufi hal les korowal mai be tebur ɗo.

Ɓiɓɓe rowɓe ɗiɗo ɓe ɗo dilla haa dow lawol, goto ɗo wati kare balejum be sarla baleha, goto ɗo wati riga juɗɗum marɗum nonde feer-feere jungo dammuɗum, o ɗo wakki boro be agogo haa juuɗe mako, goto ɗo mori morɗi ceuɗi, goto ɗo waltini gasa hedi ɓawo waɗi morgol gotol.

lekondum ɗuɗɗum ɗo dari, fere rimi ɓukkon, fere bo rimai, don gene kecci ha les mai. Ɓeɗo naftira be kondom mai to bɓendi ɓe nyama, woɓɓe ɗo naftira hako man ngam nyaunduki lekki gargajiya.

Gunkiiji ɗo dari, be limse fere fere a ɓanndu maaji, haa caagoru. Ɓe ɗo naftira be may, ngam ɓornuki gunki may, ɓe holla warooɓe sooda, ndaa yanayi sayis limse may, be vooɗugo. Rowɓe ɗo sooda ɓorna, naa sooto, ɓe loori, ɓe nyooti ba.

Neɗɗo gorko ɗo ha nder shagoru mako o ɗo jogi guduma be sufaina, oɗo mo’ina jamɗe ba’anti wa nga ɓe waddini mo, ha sera mako ɗon gudel je joɗi nga leddi ɗon pali jarkam ha ɓawo mako, be gora njaram gotel ha sera mako, o ɗo padi paɗe owala hufunere.

Hore leso ɗo ɓari ɗo mari nonde danejum be luggelugge ha ɓawo mago, ɗon becce lese man be gosɗe ɗo ɓari hamahol ɓandu kwano, ɓeɗo naftira be majum ngam ɓe we’ita ɓe wala.

Danki manga ɗo mari hoto be bindi ferefere ha bandu maga ha les danki mai ɗon teburwa ɗo maɓɓi be leppol ɗon teburji katako ɗiɗo dari wakkere dammugal shagoji ha bawo man ɗiɗo maɓɓi.

Kolbayel ngel ɗo joɗi ha sira kwali mai ɗo mari nonde fere-fere ha bandu mai, do mari bindi fere-fere, blaxid oil he man 100 natural, ɓe ɗo naftira be lekki mai gam yaruki ko wujuki.

Hako akun fudi ha chaka ledde flawa, ha sera mahol, ɓeɗo naftira ɓe ha ko akun mai ha waɗugo ko be nyamata ngam ɗum do mari nafu bana nyamdu on je ko ɓii adama nyamata.

Na'urawa lotuki limse ɗo dari, nga ɗo mari leda sekinga ha ɓandu Maga, ɗo mari nonde fere danejum ha ɓandu mai ɗon kwali ha sera mai ɗo takki ɓe do naftira bei maga ngam lotuki limse ha sera ma nga ɗon kosngal goɗɗo ɗo dari.

Kosamji nonde fere-fere ɗo ha nder gora ha shagoru sorugo, himɓe ɗo wara soda naftira ɗum ha hajeji maɓɓe fere-fere, woɓɓe yara bannin woɓɓe waɗa be lekki, woɓɓe bo lora lawa be nyamdu yara.

Piletji guɗa tati. Ɗo mari nonɗe fere-fere ha banɗu man. Ɗo yeunɗiri joɗii. be ɗo naftira be pilet mai ngam watugo nyamɗu himbe nyama. Ko kuma shirya tasaje nyamɗu ha nɗer mai.

Sare randi gidan samo hawa gotel ɗo maɓɓi be get olum ɗon ka’e gravel ha dammugal get man be leddi njerandi ɗo mari gene keccum keccum ha dubbe mahol man be leggal babambe nda mota ɗo dari ha sera mare.

Mbuburu ɗo feɗi ha ɓandu mahol ngol ɗo mari kosɗe do sankiti. ɗo mari hore mai toɓɓe boɗejum ,ɗo mari nonde fere-fere haɓandu ɗum ɗo fiira ɗo tokka hunde kaccuɗum ko uruɗum, ko wodi ha goɗɗo nauni ko ma bandu dabbaji.

Walgal do mari nonɗe tati, nonɗe arandere zargina, nonɗe ɗiɗabre danejum be toɓɓe toɓɓe star je zargina, nonɓe tatabre zargina dum ɗo holla alama tutawol leddi.

Sukul direva ji peeton-peeton, noonde feere-feere. Ɗo shiryi haa kantiru. Ɓe ɗo naftira be mai ngam firtuki notinji ɓandu rediyo, ko ɓandu moota, ko ɓandu mashin ji feere-feere.

Kwali lekki bature je asitaminofen penrilif be fiva redusa extrastrend do wali don hoto lekki guda didi hasera man be hoto unordu be gafurgal bedo naftira be lekki man on gam ustuki naudum to goddo satai.

Hako lawasi, he’inga betingere sedda ɗo ha nder roba yel jungo goɗɗo ɗo jogi ɗum, ɓeɗo naftira be mai hadefuki, waɗa hako ɓe nyama ko koma ɓe rufa banin ha nyamdu ɓe nyama.

Balbaru ndu nyebbam urdi do mari hoto bingel debbo ha bandu man do vindi nek kis beauti mak o fix spray refresion mix long lastin hold netwed 150 000 be do naftira be mai gam be susa ha bandu ko ha limsi heɓa be ura.

Ɓiɓɓe rowɓe guda tati, ɗo moori ko’e maɓɓe, ɓe rufiti gaasa har haa ɓaawo be haa balbe. Ɓe ɗo waati kare ves, ɗon jamɗe haa sera man. O ɗo penti ɓanndu maako be binndi taatu, ɓe ɗo fawna bannin, ngam ɓe wooɗa.

Pilet tangaram ɗo joɗi ha dou paɓawal kartom ɓeɗo naftira be pilet man ngam ɓe wata nyamdu, ko kusel, ko hako, ɓeɗo naftira be man ha babal nyamugo ko ha hotel ko ha sare ngam yi'ugo ɗum ɗo mari daraja to ɓe rufi nyamdu ja totton.

Firicji fere-fere ɗo dari ,goota ɗo maɓɓi, luttiɗi ɗo maɓɓiti . Ɓe ɗo naftira be firij may ngam fewniki ndiyam be njaram .Ɓe ɗo waata haako haa nder may ngam ta vonna.

Trelawa manga ɗo dou lawol be kare ha dou maga ɗo suddi be tambol, nga ɗo dilla dou lawol ɗon debbo ɗo suddi gele ɓalejum ha sera lawol man, goɗɗo bo be masin ha ɓawo mai ɓeɗo naftara be trela mai on ngam hosuki dongal yara babal fere fere.

Faali nyebbam nonde fere-fere, ɗo shiryi hadow kantiru goɗɗi fere ɗo mari maɓɓode boɗejum, goɗɗi fere maɓɓode jargina, roɓe be worɓe ɗo naftira ha wujuki ngam laɓɓina ɓandu maɓɓe, itta dottiji balejum balejum ɗo to ɓe yiwi.

kwali urdi, ɗo joɗi ha do sallaya, ɗo mari bindi haɓandu mai fere fere, ɗon golt, ɗon tun, ɗon mantont, ɗon makstont. ɗo mari tanba riyel daneyel be bindi haɓandu man ɓeɗo naftira be urdi man ngam susuki.

Injiwa manga ngado mari nonde fere-fere ɓandu manga, ngaɗo mari tayaji ha kostemai guda nai. Ngaɗo mari ɓandu danejum ɓalejum be pepa zargina ɓeɗo naftira be manga ngam waduki printen ɗereji vurta.

Kusel boɗeyel coy kilici ngel ɗo waali a dow tebur, sera man ɗon leedaaji be jaridaaji, ɗon junngo goɗɗo haa nder jamɗe winndo, haa sera man. Ɓe ɗo naftira be kusel may, ngam ƴakkugo nana belɗum.

Koromjee daneje guda nayi ɗo jooɗi, ɗiɗi be leda ha ɓandu mai be rawun tebul daniwal. Ɗiiɗi wala ɗe ɗo maari kosɗee kataakowa ha ɓandu mai. Ɗeeɗo jooɗi ha dou tayis ha ɓawo mai ɗon sauruwa daniwal ɗo jooɗi ha totton.

Apul je boɗɗeje choi ɗo mofti ha nɗer containawa, Goɗɗe fere ɗo mari ha timmere boɗejum boɗejum ha ɓandu mai ɗo takki ɓedo naftira ɓe mai gam nyamuki nana ɓeldum.

Kusel perpesu, be chokali, be dankali sa’inga, be koi ɗo ha dou pilet nonde fere-fere. Ɓe ɗo naftira be mai ngam nyamuki dankali, be kusel mai; heba dum besda sembe.

Jarduɗe be robaji petel petel ledde be kondo roba ɗo wati dankali nasara be dankali hausa’en do jodi haadow tebu.l Dun lemun zaqi ha wakere be kankana wakere do mofti. goɗɗo ɗo turi habakoti wati jungo dum. Ɓedo naftura be dankali be sa’a be nyama, lemu be ta’a be yara be kan.

Je ɗeftere be ɗo mari nonɗe didi hoto goddo a bandu mare oɗo borni tished wati nectay inde mare brin trasing international breselin auto the psycology of selin.

Hore goɗɗo mahinga be lope ɓalejum hunduko ɗo maɓɓiti kine ɗo maɓɓiti ha ɓawo mai ɗon leɗɗe mauɗe be gene kecce, kecce, ɗo mari nonde fere-fere ɓeɗo naftira be bannin ngam yembutiki goɗɗo maskiɗo ha fattude ko ha wuro.

Paɓaawal deftere, nde ɗo mari nonnde fere-fere haa ɓanndu may, bee binndi nonnde fere-fere, bee tambariwa ɗo mari hooto dabbaji fere-fere, haa ɓanndu may dom binndi Arabiya, innde deftere may, Stories of the Profet from Adam to Muhammad Ibnu Katirra.

Jungo do nyobbi ha koli mako nyobbi do don halagare, don bo hoto ha tum mere habtungo mako de do mari bindi 11.25-14.07.23 Friday.

Kukumbaaji ɗuɗɗi, ɗo haa nder kartunji guda ɗiɗi, haa sera man, ɗon sikeeli be rooba ɗo waali. Be ɗo naftira be kukumba ɗo, ngam ɓe nyaama haa nyamdu, ɓe ɗo hoosa ɗum bo, yowa dow sikeeli, ɓe hefta teddugo ɗum.

Mota yel opumbodi boɗeyel ɗo dari ɓe jamɗe hado maga ɗon nagge ha ɓawo maga hayesso mai ɗon derke en ɗidi goto ɗo joɗi, goto ɗo dari, ka’e ɗo mofti be gene seɗɗa-seɗɗa be dotti ledaji ɗon leyode roba ɓe bokoti roba ɓe palondiam haye sumai ɗon motawa daniwal ga ɗo wirni hore maga ɓeɗo lowa na'i ha nder.

Jungo goɗɗo do jogi faandu urdigo do vindi Abdulsamad quraishi ha bandu maaru, ɗon agogo haa jungo maako, Ha yeeso mai do mota do dilli ha doulawol vuiwol, Haa sera man ɗon fulawa ɗo awi, ɗon leggal haa sera mahol.

Fulawaji feere-feere ɗo haa sera mahol, ɗo dari. Ɓe ɗo aati feere man bee jamɗe ngam haala dabbaaji. Ɓe ɗo naftira bannin on ngam ɓe fauna saare musamman jaumu en yaake, ngam ci'e maɓɓe wooɗa.

Nyamdu marori be nyebbe be hako ,tingere definga do jodi hader plates be kwai guda didi boltinga da chokali hasera man platwa mai danewa be do naftira be mai gam nyamuki ittawelo ko suno.

Yeriji fere-fere be sarqa fere-fere do beli ha kantiru, robe do soda dum gam be fauna sarga mai hadande mabbe yari hanoppi mabbe heba be voda sosai.

Ɗo lawol ɗo wali haa kombi hosere maunde ɗon leɗɗe kecce haa wakkere lawol man ɗiɗi pat be gene kecce, hosere man ɗo mari wakkere fere jorɗum jorɗum walaa gene.

Omoji lotugo fere-fere shiryama nder kantiru, ngam himbe soda don londri sanitaiza don viva plus nonde fere-fere be do naftira be man ha lotugo limse laibugo tasaje ku lotugo tais be majum.

Inji be palu nyebbam ɗo shiryi hashago. himbeji ɗo naftira be majum ha vo'utungo ba’anteji bana mota, kekeji kosɗe tati be karigoji. To nyebbam timmi be soda be wata kokumabe chanja be kareji fere-fere.

Mobgal himbe siyasa. Be wurti be do waɗa kampen. Woɗi mo do hufni hufunere ɗee beƴonata fesinkap. Ɗo mari alama jammiyawa A.P.C woɗi mo ɗoo joogi hunɗe vollugo oɗoo wati darugal be hufunore zanna. Woɗi mo woni ha bawo mako bo oɗo bamti tutawal. Burna mabbe pat bo be ɗiɗi ha’a aranɗe be ɗo wati turmiji.

Urdi asiam guda tati ɗiɗo mari maɓɓode ɓalejum goɗɗi paliji fere do shiryi ha ɓawo mai, ha dou teburji ha kantiru, himɓɓe ɗo soda urdi mai on ngam naftire ha ɓanɗu heba ura ta haccata, ta amma.

Defteji ɗo shirii ha nder shagoru, be nanta kare ɗo ɓe naftirta ɓe windira. Ha nder man don himbe guda ɗiɗi ɓe ɗo dari woluwa, dau kantaji fere bo ɗon kare ko ɓe naftira, ɓe ɗo naftira be defte ma ha windugo, ko jangugo ha shagoru man.

jawe be saraga beyeri be kalagaje do shiriya kantiru dum be sodata don hotugo do andera robe be worbe do soda kalagaje be jawe naftira gam hala paune hande be jango

Hoto motawa balewa do dari wakkere don leggal kwakwa do dari habawo mai don geni kecce-kecce be leddaji daneji didi wakkere, bedo naftira be mai gam faunuki babal.

Debbo, o ɗo vaawi ɓingel mangel seɗɗa gorgel ha ɓaawo maako o ɗo dilla ha dow laawol, ha sera laawol mai nda shaagooji, nda ɓiɓɓe roɓe ɗiɗi ɗo dari ha sera mahol, gooto ɗo jogi shoovel, ha yeeso maɓɓe bo nda ɓiɗɗo gorko ɗo wara, o ɗo dilla ha dow laawol.

Ged ɗo feɗi ha ɓandu mahol sare, mahol mai ɗo mari pilesta ha wakkere, wakkere wala pilasta. Ɗon lambatuyel petel ha les mahol man, ɗo mari dottiji leda ha sera lambatu man.

Ɓingel debbo o mori morɗi kalaba oɗo nangi ɗi be rivom nonde fere-fere, ha dou hore mako, ɓe ɗo mora irin morɗi ɗo on ngam ɓe fauna, ɓe voɗa, owatai hufunere.

Tumator, Tattashe, Karas, Attarugo, Nyebbe, jarka manja Hako tingere pat ɗum ɗo kasi nda ta sou ha sere man ɓe ɗo holli alama bo nera hamsin ɗo vindi dow kali ɓe ɗo naftira ɗum on ha defugo hako.

Mbeɗu seergu manga ɗo waali, ɗi ɗo mari nonde ɓaleejum ɓaleejum ha domai be ha chaka-chak. Ɓe ɗo naftira be mbeɗu mai ngam vesuuki buutali, gauri, marori, nƴebbe woɓɓe bo ɗo maɓɓiira koosam be mai.

Jungo goɗɗo oɗo jogi rooɓa nyeɓɓam. Ɗo mari nonɗe ha maɓoɗe man zargina. Roba man ɗon ɗerawol ɗo takki, ɗo mari ɓinɗi fere-fere. Ɗon kilin kiliya, bulak heɗ, kilin kilines. Ɓe ɗo naftira ɓe mai ngam lotuki juuɗe.

Ɗerkejo oɗo joɗi oɗo moji leppol ɓalewol ɓe laɓi hore mako ɓe wanni mo geran fiska ɓe wanni mo didol ha dou gasa mai alama lewruna, ɓawo mako ɗon teburwa manga dari ɓandu katako be ɓalejum o laɓi nga o fauna o woɗa be o nanda himɓɓe.

Salaf aawinga ,haako tinngere, be layi, geene feere haa sera man. Ɓe ɗo naftira be maajum haa nyamdu ɓe ɗo he''a nyama salaf may be tinngere, ɓe waɗa nyebbam, ɓe nyaama ngam nafugo haa ɓanndu.

Oɗo rondi taso hadow hore mako be nyamande ha nder, ɗon gorko hasera mako ɗo ɓorni kare gare be hufunere sa'ire, ɓukkon famarɓe bo ɗo hasera maɓɓe, daga to a yiɓeni ɓeɗo seyi non non.

Turoktawa ga ɗo dari gaɗo mari nonde fere-fere ha ɓandu maga do mari binde 6125d jont der tr29 motawa vo'utunki lawol ha sera maga guda didi don geneji ha ɓawo majum.

Jungo goɗɗo ɗo jogi ledda margel pali fere fere je nyebbam honduko, ɓe ɗo vindi bindi suwit pink Kandi, ɗon bo hoto hunduko debbo ɗo wuja nyebbam mai ɗombo leppol ha nder leda man.

Mahol sare ɗo dari be dammugal get balewal ɗo mabbi, gefe mahol get man ɗo mari penti gefe fere wala penti, leddi ɗo juugi ha les get man, ɗon ka’e bulokji je pusi pusi be bulokji fere pusa ka ɗo jodi, ha jottany'i ɓe ɗo waɗa babal man timminaka huuwego.

Goɗɗo oɗo dogga nda bol ha yesso mako oɗo nder stedium ɗo mari gene keccum keccum be layiji danejum do taiti gene mai, babal joinde ha nder stadium man ɗo mari nonde fere-fere wala himbe tutton.

Fandu nyebbam guda ɗiɗi. Ɗo mari nonde fere haa ɓandu man. Ɗo mari bindi nonde fere-fere, ɗo vindi fresh showa lof de moment wol beri sent. Ɓe ɗo naftira be mai ngam wujuki haa bandu ba, ɗo uura.

Ɓingel gorgel pamarel, ngel ɗo ɗari, ngel ɗo paɗi paɗe, ngel ɗo wuri kosgal magel gotel, ngel ɗo wati riga suweta, ngel ɗo jogi kujeji ha jungo magel mokki ha hunduko ngel ɗo furta gite.

Leso guda ɗiɗi ɗi ɗo we’iti be bedsheets nonde gotel. Ɗon drawaji ha sera man. Labule ɗo mabbiti ha sera window. Ɗum ɗo ve'iti dou tiles. Ɓe ɗo naftira be leso mai ngam waluki siuta, ko ɗana.

Na’urawa printein, manga do jodi mari nonde danejum, be balejum. ha bandu man, hasira maga don kwaliji fere-fere be do naftida be maga gam be wada foto kopi, ko printein hashagu.

Debbo do dari hore mako do wirni odo bamti jude mo do borni toggowol mangol margol nonde fere-fere ,be dezign fere-fere don pade hasera mako hado intarlog ha dammugal nastugo sudu don pade dudde nonde fere-fere da sallaya do we’iti hasera man.

Ɓe ɗuɗbe boɗeeje bee maasiiso gootel ɗo muuki leggal, ɗo nyaama banndu leggal may, ha ngal fuɗɗi waatugo. Kowoowe ɗo sumpita leɗɗe wonna ɗe ha ɗe waata.

Tivi pamara nga ɗo joɗi ha dou tebul be ɓogol ɗo jimiti, ɗon de koda ha dow maga, ɓeɗo naftira be tv mai ngam ɓe lara kubaruji, kokuma ɓe lara film, ɓeɗo naftira be de koda man fu ngam ɓesda tashaji fere-fere.

Ofis huwobe do mari hawa gotel ha dammugal nastugo, Ofis man don tebur do jodi be korom je didi e nanta dereji ko be nafterta dow tebur man be do joina mai gadi ha tottonon gam hakkulongo nastatobe, bo ofis man do mari penti ko nandi bana kore.

Injiji fere fere do mofti ha babal be sorata ɓeɗo naftra be injiji mai ngam be nama nyamande ko himɓe nyamata kokuma ko dabbaji nyamata ha nder mai ɗum ɗo mari bel ha ɓandu mai ɓeɗo huwa be hite ko kuma be nyebbam.

Kwaliwa nga ɗo joɗi, ɗo vindi kombi bak rosmil 120 lekki malaria je tufu tufa ɗon hoto cufuro ha ɓandu mal, to goɗɗo yamɗai ɓe ɗo yaha sudu nyaun diru be wannamo lekki malaria.

Ɓikkon roɓe guda ɗiɗi ɓeɗo ɓorni koltugal al'ada maɓɓe. Ɗon alama jawe haa ɓalli maɓɓe; daga ha daande, ha juɗe maɓɓe, ha korle be ha ko’e maɓɓe, ɓeɗo suri on curugal al'ada may.

Leɗɗe fulawaji ɗo shiryi haa nder akwatiji. Akwati man ɗo mari nonde ndiyam goro be daneejum. Ɓe ɗo naftira be fulawa on ngam faunugo sare be nanta babal bannin.

Leedaji ɗudɗi jee nƴaamdu jamanu ɗo ɓiili ha kantiru. Ɓandu leda man ɗo maari nonde fere-fere, ɗon hooto pilet be nƴaamdu deefinga ha doumai. Ɗo maari bindi daneeji mauɗi bik bul porimiyum milet purodus bai.

Himɓe worɓe mawɓe ɗiɗo ɓe ɗo komnindira. Gooto ɗo waati gaare daneejum be hufuneere be darugal gite. Gooto bo ɗo waati nektayit ,be kot haa dow ɓanndu maako, o wala hufuneere haa ɓaawo maɓɓe. Ɗon alaama tambariwa jey NNPC.

Leggal ngal ɗo dari, ngal do mari haako keccum, haa ɓandu maagal, haa les maagal ɗo mari geene jorɗe, ɗe ɗo nan laaɓi-laaɓi, haa sera geene man ɗon geene kecce, feere ɗe ɗo kecci ɗi mbatak.

Nyiwa manga ɗo dari haa nder ladde, haa leddi ɗon gene jorɗe be lekkon-lekkon markon hako haikombi maga, haa ɓawo maga ɗon ledde mauɗe-mauɗe gi’e ɗo mari hako keccum ɗe ɗo dura.

Halagaare ɗo ɗisi haa nder suudu mum. Maɓɓode mai ɗo maɓɓiti, ɗo jooɗi haa dow leppol boɗewol. Ɓe ɗo naftira be halagaare mai ɓe waata haa hondu ngam fauniki, woɓɓe bo ɗo naftira be maajum, waɗuki lekki.

Jungo goɗɗo ɗo jogi robyel ɓe alama gasa nder be palel je sawi nɗiyam ngam je ɓe naftirta ha bandu palel man ɗo vindi heyabondeglo abandu robail mai don tati recheri iselashish blak ha les jude mako don gazalji ferefere bedo naftita ngam be fauna gite maɓɓe.

Kofi hon pamaron guda tati ɓe pamarel gotel margel maɓɓode ɓe kofi jog guda ɗiɗi pat majum ɗo mari nonde boɗejum be nonde kolel ha bandu mai do jodi ha nder tire nonde bodejum ɓeɗo naftira be kofije mai ngam yaruki ndiyam ko sha’i don gene kecce ha les mai.

Ledaji biskitji nyamugo fere-fere ɗo shiryi ha nder shagoru. Ɓe ɗo soda biskit man ngam himɓe nyama, itta suno, itta velo, bo yara sarabaji to ɗo waɗa jahangal.

Lekki gargajiya fere-fere ɗo mofti ha babal coggu. Fere ha nder pali, fere ɗo ha nder leda, fere ɗo sawi ha nder ɗereji be hoto rowɓe ha totton. Fere ɗo mofti ha nder buhu, ɗon koɓe-koɓe ha sera mai. Ɓe ɗo naftira be lekki gargajiya on ngam nyaunduki irin nyau fere jei ɓe wala nyaunda ha asbiti.

Dereke'en fijooɓe bol ,ɗuuɗɓe be hawti irin limse gotel .Gooto tan vurti feere wala irin limse maɓɓe ,ɓe pat ɓe ɗo be paɗe be sons, ngam ɓe hoosa hooto ɓe resa tariha.

Kifneji zanna ɗiɗi ɗo joɗi ha leddi, ɗeɗo mari nonde fere-fere, ha bandu Maja, bedo naftira be maje ngam humnuki ha hore boddo fauna voda be maje.

Leɗɗe gadina ɗo ha sera lawol, ɗon mauɗe ɗon pamare, ɗon leɗɗe lamtarki ɗo ha sera gadina mai be mahol baggowol ɗo mari pali ndiyam je ɓe watata ha dou jamɗe ɗo ɓili, ɓe ɗo naftira be mai on ngam ɓe resan ndiyam je ko ɓe tammi nafturgo yeso.

Ɓinngel debbo ɗo maɓɓiti hoore maako, o moori moorɗi jimmitiri ɓaawo, o safiti gaasamay, haa dow balbe maako, hoore may ɗo laaɓi, ɓe ɗo moora irin moorɗi ɗo ngam ɓe fawna ɓe vooɗa.

Goddo maudo odo dari hore mako wirniga odo borni kare daneje be gare mardum zubi balejum balejum, odo jimmiti jungo mako lara leddi, sera mako don motowa bodewa do dari ha kombe mako.

Koromje ɗe ɗo jooɗi nonde feere-feere. Ɗon pilohon peeton-peeton haa dow mai. Ɗon kare kuuɗe je kafinta en, katakooje haa sera man. Ɓe ɗo naftira be koromje mai ngam ɓe jooda, haa suudu ko haa paalo ko haa yaasi.

Himɓɓe ɗo hander nder sudurundu ɓe yonata banki ɓe ɗo yaha on gam ɓe itta cede ko ɓe siga cede goɗɗo fere ɗo vinda, goɗɗo o fere ɗo dari jogi cede be ɗe rawol ha juɗe e mako.

Jungo goɗɗo, ɗo jogi pilet be tattase saawinga haa nder leeda. Ɗe kecche, ɓe ɗo shiryi ɗe haa kantiru. Himɓe ɗo yaha sooda ngam nafturki haa defugo, ɓe waɗa haako be nƴamdu.

Jungo goɗɗo ɗo jogi ƴeri be sarka, ɗo mari nonde fere-fere ha ɓandu majum, roɓe ɗo naftira be ƴeri mai ɓe wata ha noppi maɓɓe sarka ɓe wata dande maɓɓe ngam ɓe fauna ɓe voɗa.

Ɓikkon ɗiɗon, kon ɗo pija haa yonnde saare. Leggal feere ɗo tiggi haa sera maɓɓe. Dammugal suudu maɓɓe man ɗo maɓɓiti seɗɗa. Bo ɗum saare loope on. Haako gaadinaaje ɗo sankiti haa dammugal suudu man. Haa sera man bo ɗon dotti.

Pola, gado dari mobi bileji maga, gado mari nonde fere fere habandu maga, don olel ,don zarigina, don bodejum, don danejum. Gado dari ha leddi don gene kecce ha les maga.

Tutawal ngal ɗo mari nonde fere fere guda jo'i ɗon ɓokko ɓokko, ɗon zangina, ɗon boɗejum, ɗon olum ɗon danejum. Tutawal ɗo holla alama je lesdi on.

Kuje nonde fere-fere ɗo joɗi ha nder shagoru hallis teɓurwa ngal gilas, ɗon himɓe guda ɗiɗi goto ɗo wakki boro, debbo goto bo ɗo ha dammugal nastugo shagoru man, ɓeɗo joɗa ha dow koromje mai on mu samman to ɓe nyaman kokuma to ɓe waɗan mitin.

Tummugel ɗo jooɗi, ngel ɗo mari ɓandu mai putte-putte, wamtaaka. Ɓe ɗo naftira be maagel to ɓe wamti, pukaraaɓe ɗo womba dawa, waata ha nder, ngam windirki bindi alluha.

Haako kaabije keccum do ha nder tasou don koli jungo ha nder mai ɓe ɗo naftira be haako mai ha defuki nyama ko kuma ɓe waɗa dambu bannin tan ɓe nyama woɓɓe feere bo ɗo nama kurori man waɗira lekki.

Jungo goɗɗo ɗo jogi yari be sarka, ha ɓawo man ɗon labule ɗo ɓili, ɓeɗo naftara yari be sarka man gam faunugo, musamman roɓe mauɓe be ɓukkon.

Pali nyebbamguda tati nonɗe gotel ɗo chiryi hababal gotel roɓe ɓe worɓe ɗo naftira ɓe majam gam mujukya ɓandu heɓa waltina ɓandu fo’’ina itta pimpusji ɓe dotti ɓandu .

Appulje duɗɗe ɗo sawi ha nder leda. Ɓeɗo takki be gam ha ɓandu leda man, bo ɗon alama tambari. Ɓeɗo sawa ɗum on ngam ta dotti waɗa dow mai. Ɓeɗo naftira be appul mai ngam ɓe nyama nyamdu ɗum marɗum naafu ha ɓandu ɓi adama.

Robaji kula laɓi nonde fere-fere, ɗo mofti hander kantiru ɗon bututu nonde ferefere, ɓeɗo naftira be kulaji mai ɓe wata nyamdu, bututu ɓe auniran nyabbam, laɓi ɓe he’ira haako.

Debbo be worɓe ɗiɗo ɓe ɗo wama, ɓe ɗo taadi lare haa keesi maɓɓe. Ɓe ɗo ɓorni limse marnga alaama daneejum be koore. Debbo ma o haɓɓi ɗankooli, worɓe ɗo bo, ɓe ɗo waati leppol feere. Hoore maɓɓe ɗo mari alaama daneejum ɓe ɗo wama on, ngam ɓe seyna ummatoore.

Kolla danejum ɗo maɓɓi joɗi ha dou darduma ha sera leso. Ha ɓandu kolla mai ɗon alama cede ɗo penti ɗon goɗɗo bo ha dou chede man. Ɓeɗo naftira be kolla man ngam be siga nyamande ko kareji ha totton.

Himɓe mauɓe worɓe ɗo jooɗi, woɓɓe ɗo jogi bauɗi fiya, woɓɓe ɗo jogi luwal. Ɓe ɗo ɓorni limse irin gotel be kimneje irin gotel. Ɓe ɗo waati oldiji ha dande maɓɓe, ɓe ɗo fiya bauɗi ɗo on ngam ɓe nana nishaaɗi ha ɓandu maɓɓe.

Paɗeji roɓe nonde fere-fere ɗo joɗi ha babal gotel, godɗe fere ɗo habɓama be roba bullet, godɗe fere habbaka ɗon kauntel petel ha sira man ɗo joɗi ɓe ɗo nafsira be paɗe mai ngam faunuki paɗa dilla.

Gooraaji njaram nonnde fere guda ɗiɗi ɗo jooɗi haa nder shaagoro, haa ɓanndu goora man ɗo mari binndi fere-fere ɗon new freshio ɗon alaama ba felewol haa banndu man binndi blue boo ɗon alama hotoji fere haa banndu man ɓe ɗon naftira bee man ngam yaruki

Rowɓe ɓe ɗo mofti haa nder suudu, ɗiɗo ɗo dari juula, luttuɓe ɗo jooɗi. Ɓe pat ɓe ɗo suddi himar nonde feere-feere, ɓe ɗo mofti on ngam ɓe juula, ɓe waɗa ibaada.

Battaru nyebbam wujuki je roɓɓe nɗu ɗo mari nonde boɗejum be bindi danejum ha ɓandu mai, roɓɓe ɗo naftira be mai ngam wo’inki ɓandu maɓɓe heba ɓe fauna.

Tattace joorɗe, boɗeeje coy ɗe ɗo mofti. Ɓe ɗo naftira be maaje be una, ɓe sa’a, ngam ɓe waɗa haa haako, ɓe defa, ɓe nyaama. Ko kuma ɓe waɗira nyamdu jolof be.

neutribon ɓe ɗo kasi ɗum haa nder shago, ɓe ɗo naftara bee maajum ɓe jilla bee sha’i bee madara ɓe yara ngam ɗum ɗo valla sosai haa beddugo njamu, bee bo ɗo hisna goddo veelo bee laulau.

Tapare maunde: Nde do ve’iti, nde ɗo mari chumpe-chumpe manga-manga, be petel-petel ha dou mare. Ha sera mai don geneji kecchum fuɗi'nga. Ɓedo naftira be tapaje man, ngam ɓe yaha ɓe lara tariha ha babe-babe.

Pali Nyebbam fere fere guda Sappo, ɗo mari nonde fere-fere ɗo wali ha leddi. Ɓe ɗo naftira be majum ha ɓandu ngam wo’itinki ɓandu be faunuki musamman roɓe

Manjagara ɓe bafe leɗɗi ha ɗow gene. Ɓe ɗo naftira ɓe manjagara ɗo ngam ɓe ɗona ɓafeji ɗotti ɗotti ha ɗow, je ɓurɗi wawatako ɗonyaɗum, sei manjagara mai waɗata. Nɗenɗe usta laɓenga man.

"Kondo be bokoti be kofi ɗo mari nonde fere fere bili ha nder shago ɓeɗo naftira be kondo mai ngam joguki tasaje be nyamdu ko wala nyamdu bedo naftira be bokoti ngam siguki ndiyam ha nder ko nyedurki nonnon kofi fu yarugo nɗiyam.

"Pali urdi" ɗudɗum ɗo shiryi ha nder shagoro ɗo mari bindi arabia ha ɓandu mai gayatun ɓe ɗo naftira be majum ngam susuki ha ɓandu ha limsei ko ha sudu bannin ngam ittu go kacceli.

Ɓandu mahol ndes sudu, faunaama be nonde fere-fere. Ɗon alama hiite be kolo fere, be alama leɗɗe ɓe fauniri ɓandu sudu man. Ɗo mari kolo bo ba daneejum, be alaama hiite danejum. Ɓe ɗo fauna sudu on ngam wooɗa.

Apple ha nder kondo ɗo mari nonde ɗiɗi nonde arandere do mari ba boɗejum be kolo ruwankoi koi gefe gotel man bo ɗo mari ruwan koi. Ha dow man gotel do mari derewol stika ha dow bandu apple re woore pat majum bo ɗo ha nder kondo ɓe ɗo nyama bo gam nafu ha bandu.

Goɗɗo ɗo jogi deftere tariha andirande Salafism in Nigeria Islam pricin an politiks, Alexander Thurston. intanashonal African laibrari. Ɓe ɗo naftira be man ngam be janga tariha ko sali-sali, musamman pukaraɓe.

Naurawa gudugo viipi ha ɓandu ɓii adama, likita en ɗo naftira, ɓe haɓɓa jungo goɗɗo ɓe ɓiɗɗa ha ɓe hefta nu yanai viipi goɗɗo woni.

Pukaraaɓe roɓe tati ɗo joɗi ha dou benci ha nder aji, ɓe ɗo maɓɓiti defte maɓɓe, jogi bindirɗi haa juɗe maɓɓe, ɓedo fauni woɗi, ɓe ɗo mari yeri haa noppi maɓɓe goto do mari oldi haa daande maako be haa dou hore maako.

Jungo debbo be halagare ha hondu sappordo, oɗo takki lalle ha hore kole mako, ko waɗi halagare be lalle do pat ngam fauna o voda on.

Tuutawal, ngal ɗo mari nonɗe tati. Ɗon ɓaleejum, daneejum bee boɗeejum. Ɓe ɗon naftira bee maagal ngam heɓtuki alaama lesɗe feere-feere, tuutawal man.

Be ɗo yara on tu goɗɗo satai. ya ha nyauɗiju be lara mo be yecca mo ɗa ko ɗamata mo. Be hokkamo lekki ko naftirta. Lekki haɗɗo inɗe maki molti vitamin. Vitamin biwai, pulus bisnis, pulus bi tuwaf. Ɗo ha nɗer kwali, ɗo mari nonɗe fre-fere.

Koromje ɗo joɗi ha leddi hasera mahol, nda get hasera man, nda dammoɗe cuɗi fere ɗo maɓɓiti, ɓeɗo naftora be Koromje ɗo, ngam joɗugo siwta kokuma faunugo sudu.

Ɓinngel debbo, o moori moorɗi be gaasa kanti haa dow hoore maako. O rufiti ɗi haa ɓaawo maako, noppi maako wala yeri, o waati jambaki haa laral hunnduko maako. O mo’’ini geeram maako, o ɗo ɓorni limse nonde fere fere, ɓe ɗo waɗa banni ngam ɓe fawna ɓe voo'ɗa.

Debbo oɗo mari morɗi ɗo jimmiti ha dou balbe mako be gasa nonde bodejum oɗo wati sarka guda ɗiɗi fere-fere ha da'nde mako oɗo feti botin da'nde riga mako.

Sinbotwa ɗo dari mari bindi khairat event center at wase satelite town tudun village kano, be number waya gsm ha ɓandu mai kala tati, ɗum ɗo holla alama babal ɓe waɗata event center ha les sinbotwa mai ɗon gene kecce kecce ha sera lawol.

Saare timminaka mahego ɗo maɓɓi be get, bandu mare wala penti amma ɗon bob lantarki, ɓe wadai bak waya, wayaji lantarki nasti haa mare, ɓe ɗo maɓɓi be get.

Ba'atewa nga ɗo dari maɓɓi kirip. Ɓeɗo naftira be maanga ngam hosugo himɓe, ko kuma aduki dongal, ngam wadira jahagal heɓa usta yahugo be kosɗe. Ɗum ɗo naftira be nyebbam petur ko kuma gas.

Korowal joɗugo ɗo ha les danki be leppi fere-fere, be fulawa fere-fere ɗo fauni ha les danki man, ha yeso korowal mai ɗon tebol petel ɗo joɗi be fulawa marnga pindi fere-fere ha dou mai, ɓe fauni babal man ngam waɗuki buki.

Dammugal sare be do atigal be haire bedo bili himar ha do magal ha des sare man don mahol lope limse do bili hado bukoti roba do ha les mai, lambatu nastugo sare man don gene kecce kecce be roba wurtin ki ndiyam daga nder sare.

Battayel ɓaleyel dollugo chayi ɗo joɗi, kofihon glas guda ɗiɗi, be ndiyam tii ha nder, hite ɗo huɓɓi ha dow rashow, tire ɗo jooɗi be battayel, be kwali lifton, be kwali shuga, ɗon leppol ha sera man.

"Firish" ɗo maɓɓiti jungo goɗɗo ɗo ha dou firish man. Ɓeɗo naftira be firish man ha watugo ndiyam, njaram, be furut ngam fewa ta vonna. Wakkati ɓe mari haje fu ɓe hosa ɓe naftira.

Jamkon ɗo jerni ha sera lawol, nda fulawaji mauɗi mauɗi, be pamari ha ɓawo mai ɗo jeri layi, ɗon derewol be hoto sudu ɗo taki ha ɓanɗu mahol ɗo vindi economy spot, ha dou lawol ɗon motaji fere-fere ɗo aati ɗon goɗɗo ha dou mota ha sera lawol man.

Koromje joɗugo nonde fere-fere guda ɗiɗi ɗo ha yasi ɗo mari kucinji nonde fere-fere hadow mai peton peton tatton ɗon goɗɗo ɗo jogi waya ha dammugal nastugo shagoru mai, tayaji ɗuɗɗi je mota ɗo ha nder jamdi shiryi ha les man ɓeɗo mahi ɗum be inta.

Buwol gol fulai uva do mari hawa didi don lawol les, don lawol chaka, don lawol dow ha seramaji bo don pol wayaji lantargi gam haska jemma no be larira.

Funka ɗo feɗi ha dou sudu, ɗo mari nonde ɓalejum be bobji fere ɗo mari alama balejum be danejum, godɗi fere bo ɗo mari alama ba ndiyam goro pat maji ɗo feɗi ha dou, ɓe ɗo naftira'on ngam hendu be haskugo hite lara nde sudu itta nyimre.

Jungo goɗɗo ɗo jogi deftere, marnɗe nonde ɓalejum, be windi fere-fere, nonde fere-fere ha bandu mai, ɗon hoto goɗɗo do sorki nɗri jungo man ha bandu deftere man, ɗo mari bindi elen mux tesla spacex ande quest fo de fantastic fichor e shele venc

Keeke napep ɗo tokki geefe buuwol gootol, geefe buuwol man bo huuwooɓe laabi rufi kaa’e Siminti, ɗum ɓe ɗo huuwa laawol man, haa sera chi’e man ɗon leɗɗeeji ɗo ɓaari ɓari be boggi lamtarki ɗo tokki dow laabuwol man, ɓe ɗo wo'itina laawol man ngam hokkuki himɓe saala walaa daamuwa.

Get ɓalejum ɗo maɓɓi, ha les man ɗon gene kecce-kecce be leddaji dotti, ka’on ka’on halesgate man mahol gate man ɗo mari pilesta waɗaka penti, ɓe ɗo matbadum on gam faduki himbe nastugo.

Ɗebbo ɗo suddi gele ɓaleejum, o ɗo jooɗii do korowal, o ɗo sigi booro maako, nda korom je fere-fere, ɗuɗɗe be tebur, haɓe sigata nyamdu, ɗo haa wakkere dammuɗe ɗiɗi ɗo maɓɓi, o ɗo lukka dammuɗe mai, windo babal man ɗo fauni, e ɗo naftira be babal mai ngam sodu ki nyamdu nyama.

Sufainaji mauɗi be pamari ɗo jarni layi ha lesji ɓeɗo naftira be sufainaji mai ngam firtuki noddji je jungo wawata firta ko ha mashin, ko ha mota, ko hakeke ko janareto.

Piirawol man'ngal ɗo ha dau hendu, ngal ɗo mari nonde danejum, be bindi ɓalejum eya frans ha bandu ma'ngal. Ɓe ɗo naftira be ma'ngal ngam hosuki himɓe yara babal fere, be hosuki kare ha dau pirawol man.

Paali urdi inde fere-fere, nonde fere-fere ɗo sawi ha nder kwaliji mai ɗo shiryi ha nder chagoru. Himɓe ɗo wara soda pali urdi man ngam susa ha ɓandu, ha limse koha sudu heɓa ura.

Paɓaaje debte guda ɗiɗi ɗo mari hoto ɓiɓɓe rowɓe be worɓe ha ɓandu man. Be alama ɓeɗe janga. Ɗe ɗo mari nonde fere-fere, bindi fere-fere ha ɓandu man.

Bedo wada pop be plesta ha bandu mai don jamde do shiryi do blogji be dago walugo bokoti roba vamtinga be buji siminti dido wali da windo do mabbiti be roba on fere a sera mai do wali.

Kukumba ji ɗuɗɗum ɗo mofti joɗi, ɓe ɗo rema kukumba mai on ngam ɓe yakka bannin, ko kuma be ta’a nder nyamdu be nyama, ɗum ɗo mari nafu sosai ha ɓandu bii adama.

Wambaaɓe do mofti. Ɗido ɗo jogi bauɗi ha jude maɓɓe ɓe ɗo fiya. Goto ɗo jogi sauru, goto ɗo jooɗi fiya bauɗi, ɗo jooɗi ha leddi. Luttuɗi bauɗi bo ɗo ha sera. Ha sera maɓɓe ɗon himɓeji fere-fere ɗo dari, woɓɓe be kimneje, woɓɓe wala kimneje, ɗo ndara ko ɓe waɗata.

Dammugal get, ngal do dari; nonɗe fere-fere haa ɓandu man. Ɓeɗo naftira ɓe get man on ngam mabuki yonde ta ɗabbaji ko goɗɗo wara nasta se be andaa'ngal

Shagoji mar ɗum gidan samawa gotel dammude maji ɗo maɓɓi hedi dou, je les ɓeɗo waɗi jamɗe bagala ɓe ɗo mabbitiy dammugal, gotel ɗon ledaji ndiyam ɗo mofti ha yasi ɗon frich guda ɗiɗi hedi nder nga ɗo mari tam pol ɗo maɓɓi, wakkere fere ɗon alama tambari wa be mashin pos ha dou.

Derke’en gudaa tati ɗo dari, ɗon leppol fawniinga haa ɓaawo maɓɓe, ɗon gonngol feere marngol nonnde feere-feere ɗo we''iti haa dow teebur, haa ɓaawo maɓɓe ɗon Koromje ɗo jooɗi, ɗon Koromje ɗiɗi jey rooba ɗon Koromje kaataako, gooto ɗo jogi bolom-bolom daneeji gudaa ɗiɗi haa sera.

Na'urawa jamdi ɗo huwa be hite lantarki ɓe ɗo naftira be maaga ha dasurgo diyam dasurgo ndiyam daga ha nder leddi hokka himɓe naftira amma sai be hite lantarki huwata ko be jenarato.

Tasowa dalma ɗo hippi, ɓandu maga pad burɗe petel petel, don jungo goɗɗo ɗo yowi dow mai, ha ɓawo mai ɗon kareji nonde fere-fere ɗo joɗi, ɓe ɗo naftira be taso man ngam siwuki hunde bana ndiyam sala acca cheke.

Ɓiɓɓe worɓe ɗo fija bol, goto ɗo ɓamti kosɗeɗum ɗo haɓa latugo bol, goɗɗo fere ɗo ha yeso mako, ɓeɗo wati kare pamare be salla dammuɗum, ɓe pat ɓeɗo wati soksji be but ɓeɗo fija ha daldal.

Ɗebbo oɗo ɗari wore mako ɗo wirni. Oɗo jogi boro ha juɗe mako be telefon. Oɗo jimmiti jungo woto oɗo wati limse nonde fere-fere. Ha bawomako ɗon ɗebbo fere ɗo joɗi ha les mahol.

O ɗo mori morɗi haa dow wore mako, haa karshe morɗi mai ɗom bit, o ɗo nyukkini yeso mako be alama imuji. Noppi mako ɗo mari yeri ɗiɗi, o ɗo ɓorni limse danejum o fauni sosai.